Ame ade aɖewo nye esi, ame eve do awu amakpaɖiɖi ƒe amadede. Nyɔnu aɖe bɔbɔ nɔ anyi lé ɖevi aɖe ɖe akɔ, gasɔ aɖe hã le wo gbɔ. Ŋutsu aɖe hã tsitre hã ɖe moto le megbe na wo.

Ame xexlẽme enyi aɖewo tsitre ƒo xla sola mɔ eve aɖe. Wolé wo nɔewo ƒe asi do ɖe dzi. Ɖewo do awu dzĩ hetsɔ avɔ blɔ kɔ bla ɖe edzi. Ɖewo kɔ avɔ blɔ kɔ de kɔme.

Ŋutsu aɖe bɔbɔ do awu yibɔ kple atakpui le sola aɖe gbɔ. Batriwo le megbe nɛ. Batri ƒe nɔnɔme le yibɔ, ɖeka le ʋe si le batri yibɔ ɖeka dzi.

Xɔtula etɔ̃ aɖewo le xɔ tum. Wo katã wodo dɔwɔwu. Eve do awu si ƒe amadede le blu ke eve hã ɖɔ kuku si ƒe amadede li abe amakpaɖiɖi. Ɖeka ɖɔ kuku si ƒe amadede le dzi. edo asiwui blu hã.

Ati ƒuƒu aɖewo le anyigba, ka ŋɔŋlɔ aɖe hã le edzi, gli takpo hã le megbe. Ati kɔkɔ eve aɖewo le megbe na wo. Alilikpowo hã wɔ yibɔ le afi ma.

Skuvi etɔ̃ aɖewo kple nyɔnu eve aɖewo le mɔmemidzraƒe ŋkume be yewoatso mɔ me ayi ɖe akpa evelia, mototɔ aɖe hã le mɔ la me.

Aboƒoha eve aɖewo le kame tem to neti yigba si ke wa blu kple dzesi ʋɛ̃ le dzi. Aboƒola ɖeka do afɔwui lɔbɔ yelo kple afɔkpa yibɔ.

Ame agbɔsɔs aɖe wonye esi. Wo katã wo le nane ɖe asi ke ɖewo kpla bagi. ɖewo kɔ nane ɖe asi eve wo katã.

Ameha aɖewo tsitre ɖe afia, wo katã wodo awu yibɔ. Nyɔnu aɖe ɖɔ kuku si ƒe amadede le abe amagba ɖe ta. Ŋutsu aɖe lé nuƒomɔ ɖe nu. Nuƒomɔ ƒe amadede le dzowɔ.

Ame aɖewo le ŋom le wɔ ɖum. Wo katã wodo awu sɔsɔe ɖe anyigbame, ke ɖewo do awu si ƒe amadede le dze kple yibɔ ɖe dzime. Wo katã wobla ta, do afɔ dzonu.

Ɖevi aɖe tsɔ naɖe de nume na ŋutsu aɖe si ɖiɔ gaŋkui, agbɛ ʋi kple gatsiwo le kplɔ̃ ɖe dzi le akɔme na wo.

Mɔɖaŋudɔwɔla adre aɖewo le dɔ wɔ tso mɔ aɖe ŋu. Wo katã woɖɔ kuku kple woƒe dɔwɔwuwo. Ɖewo do awu si ƒe amadede le blu, ɖewo do awu si ƒe amadede la abe aŋutiɖiɖi ene, ɖewo ɖɔ kuku ʋi ke ɖewo ɖɔ kuku blu.

Ame etɔ̃ aɖewo tsitre, nyɔnu ɖeka le ŋgɔ na wo ɖɔ fia kuku do asi ɖusitɔ ɖe dzi. Nyɔnu aɖe le axadzi nɛ, lé kad ɖe asi, ke ŋutsu aɖe le megbe na wo lé nuƒomɔ, ƒe amadede le blu ɖe asi.

Ɖevi dze etɔ̃ aɖwo nye esi. Ŋutsu dze aɖe hã le wo gbɔ. Ŋutsua bɔbɔnɔ anyi tsɔ asi li kplɔ dzi. Nanewo hã le kplɔ dzi le wo gbɔ. Ɖevia ɖeka tsɔ nane kɔ li nane ŋu.

Ame aɖewo do awu yibɔ. Nutsu aɖe dze klo, aɖaka le megbe nɛ. Edze klo ɖe nyɔnu aɖe si le avi fam ƒe ŋku me.

Ame gbɔsɔsɔ aɖewo tsi tre ɖe eŋu yibɔ eve aɖewo gbɔ. Amea aɖewo hã le moslemitɔwo ƒe gbedoɖa ƒe xɔ gã la me.

Dzɔdzɔmeŋutinyala nusrɔ̃la aɖewo le nu srɔ̃m le labu. Wo katã wodo labuwu ʋi. Ŋutsu aɖe lé atukpa aɖe ɖe asi. Etsi aɖe le me si amadede le dzĩ

Mɔɖaŋudɔwɔla etɔ̃ aɖewo le dɔ wɔa tso mɔ aɖe ŋu. wo katã wodo awu aŋtsiɖiɖi kple asiwui ke wo katã woɖɔ kuku ʋi.

Nyɔnu aɖe lé hɛ le nu flim. Ebla ta nɔ anyi ɖe zikpui dzi. Ele nu tɔm. Nu tɔtɔ aɖewo bi egbenu gbadzɛ dzi le tɔkpo ʋi ɖe nu.

Ame aɖewo tsɔ nuwo ɖe ta le zɔzɔm le fli me le ablɔdzi, ɖeka do fia fɔkpa, eve do dzonuwo ɖe kɔme kple asi. Wo katã wolé nu la le ta.

Mɔɖaŋudɔwɔ enyi aɖewo le dɔ wa tso mɔ aɖe ŋu. Wo katã wo ɖɔ kuku si ƒe amadede le amakpaɖiɖike ɖeka ɖɔ kuku si ke ƒe amadede le ʋi.

Ame atɔ̃ aɖewo nye esi. Ame eve bɔbɔ nɔ anyi ke ame ɖeka bɔbɔ fiɛɛ. Ame eve tsitre ɖe wo gbɔ. Ame etɔ̃ lé nane ɖe asi. Amea ɖeka do awu yibɔ.

Mɔɖaŋu dɔwɔla ade, wotsittre ɖe xɔ aɖe me, wole dɔ wɔa tso mɔ aɖe ŋu, atrakpui dze eve aɖewo hã le wo gbɔ.

Ame etɔ̃ aɖewo le seƒoƒo bɔ me le dɔ wa tso seƒoƒowo ŋu. Titinametɔ do afɔ lɔbɔ yibɔ.

Ame aɖewo le nugo si ke ƒe amadede le be aŋutiɖiɖi la ma. Wo katã wodo awu blu kple kuku ʋɛ̃ ɖe dzi.

Ame dzi adre aɖewo le ŋu me le gbe aɖe me. atiglinyi gã eve ƒoxla wo. Ɖeka le megbe ke ɖeka hã le ŋgɔgbe. Atiwo hã le gbe la me.

Afɔkpa nɔnɔmetata vovovowo, ɖewo ƒe amadede le dzɛ̃, ɖewo ƒe amadede le ʋe, ɖewo ƒe amadede le dzɛ̃ kple ʋɛ̃, ɖewo ƒe amadede hã le gbemu kple ʋɛ̃. Wo katã wo nyakpɔ.

Ame wuiadre aɖewo nɔ anyi ɖe zikpui dzi le xɔ aɖe me. Ame eve tsitre, ame ɖeka nɔ ŋgɔgbe na wo. Aflaga le axadzi nɛ.

Nyɔnu ɖe si do awu si ƒe amadede le blu kple ŋtiɖiɖi nɔ anyi ɖe zikpui dzi aɖe dzi tsɔ afɔ li afɔ dzi. atikutsetsewo ƒoxlae. Ɖewo le ɖaba kusi me.

Ame aɖewo va tsikuge kple tɔmedegbawo. Nyɔnu aɖe si ta avɔ si ƒe amadede le blu tsɔ tsikunu le tsi kum le tanki si ƒe amadede le dzi la me. Tɔmdenua ɖewo nye ɖaba yibɔ kple agba.

Ame ene aɖewo le nu ɖum le silva gbɛ aɖe me. Ɖeka le agba la ɖe asi, ɖeka ka nuɖuɖu la de nu me. Wo katã woɖo nukomo kle woƒe aɖuwo. Ɖeka bla ta.

nyɔnu aɖe kple eviawo yiɖe seƒoƒo bɔ mɛ va le fefem kpli seƒoƒo wó katã wodó asiwui le dzidzɔkpɔm tso seƒoƒowo ŋu

Ame le tɔ aɖe me. Amea ɖewɔ ɖe tɔ la me eye amea ɖewo hã wotsi tre ɖe tɔ la me. Amea ɖewo medo awu ɖe dzim o ke amea ɖewo hã wodo awu ɖe dzime. Ŋutsu aɖe le adzɔge na wo edo atakui yibɔ woɖe dzime kpo.

Mɔɖaŋu dɔwɔla adrẽ aɖewo tsi tre ɖe xɔ gã aɖe ƒe ŋkume. Wo katã wole woƒe dɔwɔwu amakpawo me. Ke ɖeka do awu ŋutsiɖiɖi. Wo katã woɖiɔ kuku, ene ɖiɔ kuku ʋi ke etɔ̃ ɖiɔ kuku dzẽ.

Nuɖuɖu nyakpɔ aɖe enye esi. Waakye, abladzo tɔtɔ ɖiɖi, makarodin, koklozi ɖaɖa, elã tɔtɔ, kabagi.

Nyɔnu dzɛ̃ aɖe do awu anyigba ƒe nɔnɔme ɖe anyigba me ke edo awu gbemu ƒe amadede ɖe dzi. Elé nanewo ɖe asi kple nukomo, eziɔ ɖe aɖaka amadede gbemu.

glasi kplɔ̃ si dzi nuwo le kple ete le titina mɛ na zikpi gã etɔ̃ aɖewo le xɔ aɖe me xɔla ƒe amadedi lɛ hii

Nyɔnu aɖe dó awu yibɔ wɔdzɛ̃ nɔ anyi ɖe zikpi amadede gbemui me ele asi teɖe laptop dzi le kplɔɖe dzi

Nyɔnuvi si do awu ʋi kple nyɔnu aɖe si do awu dzɛ̃ kple atalegbẽ yibɔ wole ŋgɔgbe na ŋutsu etɔ̃ aɖewo. Ŋutsu aɖe hã le agame na wo.

Nutsu ene kple nyɔnu ɖeka enye esi, nuɔnu la bɔbɔnɔ anyi ɖe kplɔ̃ ƒoʋla aɖe ŋu. Nutsu ɖeka hã bɔbɔnɔ anyi ɖe kplɔ̃ aɖe gbɔ, “glass” etɔ̃ le kplɔ̃ la dzi kple agbalẽ aɖewo. Nutsu aɖe hã kɔ agbalẽ ɖe asi, nɔvia hã ƒa si le edzi.

Nyɔnu etɔ̃ kple ŋutsu ɖeka wo le tɔ aɖe to. Nyɔnu eve nɔ anyi ɖe sɔ gã aɖe dzi ke ŋutsu la le ŋgɔ kple sɔ la edo awu ʋi kple yibɔ.

Ŋutsu aɖe do atalegbe yibɔ nɔ anyi ɖe aŋego si ƒe amadede li abe amakpa ƒuƒu la dzi. Sola mɔ aɖe le axadzi nɛ. Bentsi lɔbɔ aɖe le egbɔ. Nanewo le edzi. Ŋutsu la tsɔ nane ɖe ata dzi.

Ŋutsu eve nɔ xɔ aɖe me, ŋutsu ɖeka nɔ anyi ɖe zikpui amadede gbemu dzi do awu yibɔ kple awu ʋi le kɔ nɛ. Ŋutsu ɖeka ɖiɔ kuku, ɖiɔ gaŋkui le awu ʋi me tsɔ ɖafiamɔ ɖe ŋgo na ŋutsu si ke nɔ anyi ɖe gbɔ.

Ŋutsuvi adre aɖe wonɔ anyi ɖe atrekpui lɔbɔ aɖe dzi, kotoku hã le wogbɔ, bɔla hã le wogbɔ, wo katã wo ƒoɖi